Suppermarketiyan zal"ettiyabati keehi daro lo"iyaageetanne puulatiyaageetashin biidi koyyoogaadan ekkena mala gatiyaa xoqqu ootti wottidooge asaa wolqqappe dicciyo gishshaw daro asay hegaa maaddetennan attiis.

Geeshsha maxaafay keehi wolqqaama. Gaasoynne nabbabiyaba gidikko asaa naata zorees, ogiya beessees, suurebaa luxisseesinne xoossaa kawotettaabaakka erissees.

Biitaappe mokkidi kiyiya dozzati keehi daro lo'iyaageetanne biittaassikka puulaa immiyaageeta giddoosona, hegaa kanche gidenan puullaa immiyogaappe aattidi issi issi muusaasikka maadiyageeti eta giddon de'oososna.

Kare medoosatuppe issoy godariya. Godaree asaa naata maaddiyobay de'ees. Hegeekka dumma dumma hayqqidabata olidobata heeraappe digganaassinne heeraa geeshshanawu danddayees. Hegaa kanchche gidenna paxa de'iya asaakka miyo gishshaassi naagettanawu koshshees.

Markatton laattamanne issiniyaa yuushuwaan asa naatu tohuwanne kushiyaa puulla loyttiyaageeti banttakko biikko bantta danddaydoogaadankka keehi ha'issi puulayidi loyttana danddayoosona.

Addussa ogiya baanawu kiyyida bitane trspporttiyaa ciggenan kiyiddoogaa gaasuwan ogiyan de'iya marccoy wurin ha'i waanooshsha gin qoppiin haniyobay ixxin ba biiddo sohuwa gakkenaan guyenne simmenaan gidduwan waayettiis.

Wolayttattuwa luxiyo maxaafay issuwappe biidi tammantta gakanashin de'iyaa kifiliyaan tamarettide de'iyooge lo''oshin tammanne issinttappe tammanne naa''antta gakkanashin I nu doona qaalaa gidishin harata tamatisside a xayssidooge daro lo''o gidenna.

Ambbaa heeran asay bason buquratto ootti oyqqidobaappe issoy dumma dummabata A gomppan yeggin irxxissanawu danddayiyanne qassi adussa wodiya takissanaassi koyiyobatakka ba gomppan yeggin takkissana danddayiya miishshaa.

Ganddaa heeraaninne ambbaa heeran de"iya parniichchereti keehippe dumma gaasoyinne asayi ba wolqqaadan leelleesetti giigidaaga giigidaaga maadettiyo gishshaassi hegaakka awu de"iya wolqqayi dummayisses.

Wolaytta yunbburshshiya luxetta keettay balidda tamamrettussi immiyo tangguwan harati balena malnne likke ogiyaa baana mala tamarissidi lo"o hagaazza immoosona.

Wolaytta aayyeti uuttaa haashshidi haashshidoogappe gammaa keessi ekkidi injjettida hanotaan muchchuwaa kaattidogee maanassi keehi injjetessinne mi be"ida asaaka ta hegaa miyakko giissidi amoyees.

Laaxaa maanaw gelido keettan lo"ennaba be'idi kiyida uray banaara de'iyaa ba miiretakka keehi sheneyiyabay he keettan de'iyo gishshaw naa"antto entekka booppite giidi he keettaa moores.

Wolayittan bullachchaa wogayi dumma dumma oosuwan polettes. Hegeekka dumma dumma miyo wogaa qumata shiishshidi hegaa kanchche gidenna kareppe demmiyo shammiyoogeetakka shiishshidi asay bullachchaa wogaa polees.

Shuchchayi ba garssan de'iya asaa ubbaa xeegi shiishshidi asaassi ba aattiyo kiitaa issippe shiiqido sohuwan ambbaappe wodhdhida kiitaa etassi aattes.

Elekkitiroonike nuussi loyittidi go'aa immes. Elekkitiroonikiyappe oosettida poo'uwa immiyageekka a ayifiya. Qassi hegaa kanchche gidenna erimotiyan dooyiyo dumma dumma lo'iya keettati elekkitiroonikiya ayifeta.

Hara biittaappe Toophphiya gelida usuppun xeetanne usuppun tammanne usuppunatuyyo malaatay, bantta biradhdhiya naa"aa issuwa bollan wottidi/ issuwa naa"aara walkkidi yeddoosona.

Jarkkaane so miishsha gidid asaa naatussi dumma dumma haggaazaa immiyaga gidishin; A loyitti geeshshi meecci wottidi haattaa duuqqikko uyanassikka ani duuqqido haattay maaddanassi danddayees.

Wozannaama zal"anchchati bantta shammido zal"iya maadettiyogaappe ha"i eesuwan mata wodiyan maadettiyobaanne adussa wodiyan hagee shammidoogaa bollan A keenaa gujjanawu danddayees giidi daro wodiya takkissoosona.

Hariya zal"iyageeti banttawu zal"e gidiyo gishshawu bantta kushiyappe kessanawu 50 kiluw shayan wottin zin"iigiyagaa 100 wottinkka hagge koyosaa gattees giidi cimmidi bayzzoosona.

Supemarkkeettiyan ekkanawu koyyido ubbaykka de'es shin ekkanawu koyyiyageeti ekkenna mala eta wolqqaappe dicciyo hanotayi ekkenna mala oottanawu danddayiyagaappe waanna gaaso.

Maxaafa keettan cora maxaafati attametti giige uttidaageta biidi nabbabiyaaba gidikko asaa naatussi eraa aassiyanne asaa naata qoppido hooliyakkokka gattanawu danddayisoosona.

Ambbaa garssan zal"ettiya suppermarkketiyaa dumma dumma sohuwappe asay yiidi bawu koshshiyaabay he sohuwan xayyenaagadan ammanetti yiidi ekkana mala he sohuwan zal"ettiya zal"e asaa naata maaddees.

Wodee ehiiddo zammana caammati wottanassikka keehi injjetiyageettanne xeelanaassikka wacciwacciyageeta gidiyo gishshassi hageeta maadettidi keehi puulattanawu danddayettees.

Ha wodiyan kittoy woliqay baynna asanne mishshay injjetenna uray wuttanawu madees. gasoyinne marccoy de'iyo assi dumma dumma wodiyan wodiyan yiyagaa lami lami ekanawu dandayees.

Wolayttappe denttidi hinxixxo, arakka woyikko hosana efiya ogiya bessiya malaatay haile pooqiya huuphessa baggaara zokko baggi aadhdhiyode he malaatay he sohuwan beettes.

maataa miizzeeppe yeessidi yeesidoogaa geeshsha iqqan zaaridi loytti wottidoogaa simmidi meqqin buqqidi uyanaasinne bayzzanaasi maadettanaassi dandayetees.

Tukke keettaa biidi sohuwan allaxxiyogee daro lo'o gidikkonne tukkiya siiniya mattay eessaa dooddiyogaadan dooddi uttidi saatiya coo qohiyogee ha"issi allaxissikkonne simmidi zaari oychchanawu diyogaa eranawu koshshees.

Baazilinee, bayttakisee hegeta malatiyaageeti tiyyetiyo wode bollata shuggisanassinne woykko huuphiyakka shiccissanassi danddayiya tiyyetana koshshiyabaappe bayrabata.

Kushe hiillay de'iyo asi ba heeraa kanchchen gidenan hara biittaa biidikka bawu de'iyaa oosuwaa eriyo hiillan oottidi lo''o murutaa demmanassi danddayiyaga

Xoona mattati isporttiyan lo'o xekkan de'iyoge siyettes. Hegaa kanchchekka gidenna bantta beeraa bessiiddi bantta biittiyokka xeesisaiiddi banttanakka sabissiiddi lo'o qaattaa qaaxxiiddi de'iyogee siyettes.

Zal''iya giigiyogee guutta gammay de'iyaaga worssidi worssidi efiidi addusa sohuwaa gattana gakkanashin pude pude dichchiyooga giyooga. Gidikkonne appe ha ha denttiyaaba gidikko eessuwaara de'iyaagekka xayyanassi danddayiyyaaba.

Oorata maayuwa shammidi maayiyoogee woykko ootara caamaa shamidi wottiyoogee asaa naata puulayanaasinne woykko aleeqisanaassi danddayiyaba gidiyo gishaassi danddayetikko shammidi maayana koshshees.

Gaammoy kareera de'iya do'a ubbaassi kawo gidi uttidi baayyo wolqqaama do'anne xeelliyode sinttankka yashshana danddayiya seebban daganttiyagaa.

Haattaa issipetettaa ooso keettay ambaa garssan diya asaassi koshiyagaadan haattaa wodiyan wodiyan yedana mala koshshees. Ayssi giikko issi heeraaa kanchchiya yeddidi hankko heeraaa qohuwa gattenna mala ubbaakka lagge xeellanawu bessees,

Ammanniya asay daroy de'ees shin tishshenna ammanuwa oyqqidi haattaa bollan eqqida keettaadan yaanne haanne qaaxiyaagetu ammanoy aybbanne maaddenna gishshawu ammaniyaaba giddikko hegaappe mini eqqanaassi bessees.

Para so medoossa gidiyagee kase adhdhida wodiyan asay toggawu go'ettiyo miishshappe issuwa, gidikkonee ha'i kasegaadan maadettan xaykkonne issiissan asay ha'ikka bonchci wottidi maadettidi de'ees.

Ammano giyobayi issi asassi buzoba. Hara asaara hashetidi woykko maadettidi kanttana woykko wurssana yaagidi oottiyo ooso gidenna gishshawu issi asi ba de'uwa bollan buzo barkka oottiyo ooso.

Kawo xooni erettida deriyaa kaalettiya asanne minno asa giddiyoogaa siyodoogaa gaasuwan ha'i gakkanashin i oottido oosuwa dumma dumma maxaafatun xaafiidinne odiddi de'eetees.

Xalottiya peenoy keehippe sawiyyiyo gishshawu issito issito asay tukkiya uyyidi taagan menttada bollaarakka yega giidi gujjisees. Ayssi giiko sawiyanne lo''iya shitaa immiyooge asaa keehi lo''ees.

So asaa giyoogee issi bagaara qoppi ekkiko baayo dabottiya asaa ubaa shiishshi ekkidi hagee taayo so asa yaagid qoppiyoogekka so asaa giyobaa gidanaassi danddayiiyaabaappe issuwa.

Gooshshaabaa zooriyaagettika lo"o zooriyaa immosonashin issitoo issito ganddaa heeran asay loyttidi gooshshaa oottiyoo giishawu gaakkidi asaasi bessiyaa zooriyaa likke immanawu koshshees. Etappeka issi issi attiyaabati de'iyoo giishshaasi giigissanawu kooshshoosona.

Wolaytta ambbaa garssan de'iya qeeraa heeraa xeelliyode ayyo de'iya geeshshatettaynne ayyo de'iya qa puulatettaykka darin hegaa keena lo"ennaagaa gidiyogee A mataara kanttanawukka daruwa iitees. Hegaassi he sohuwan de'iya asati puulayanawu koshshoosona.

Dumma dumma maxxaafati goyidettidinne pilggettidi kiyidaageeta gidikko uttiiggidi nabbabbiyageetussikka kahaa denttettidi ubba gallassi baakko shiiqana mala oottoosona.

Biikee biiree luxanchchati xafanaasi keehi injjetiyanne banqqatiyagaa gidiyo gishshaassi ubbatooka luxanchchati an xaafanaassi amottidi marccuwaa gujjikkonne a shammanaassi boossona.

Ambaa garssan shaashaa samppaara ekkidi yuushshiya naati wozannaama gidiyaba gidikko bantta shiishiyogaa muruttissi oyiqqiyaaba gidikko hara hegaappe kanttidi darobaa gujji gujji zal"anaassikka dichchaassi baaso gidana dandayes.

Ammano giyobayi asi bana ashshes yaagidi ba de'uwassi oyqqidobaa. Aybakko baynna mela wombbaa giddonkka uttidi tawu hanana yaagidi hidootaa wottiyogaa. Yaanne haanne yeqattidi qaaxxiyoba gidenna eqqiigiyogaa.

Wolqqama keettaa keexxido woykko gita pooqiyaa esidoogaa garissara electroonikiya maadettidi aattido shubay asi erennasaara biidi lo'iyaa poo'uwaanne xumanikka asay ogiya be'idi baana mala maaddees.

Malattay issibay de'iyoo sohuwaa like besiganna xayikonne be'iyaa urayi biddi gaakkana mala sohuwaa malatanawu dandayees, he malattaa kaliddi sohuwan bettenagaa ideiyosaa gakannaa malaa maddes.

Ashuwa muxiyo mashay loytti qarayiddi giggissi wottidoge wotiyode wotiyode dutti yegigiyoga be'idi ashuwa shammida bittanne keehi goba giddi ba mashayo de'iyaa osuwa sabbees.

Daro accoy asaan de'iyoo izaawu ba marccoy he sohuwa he sohuwaan aattenna mala bawu de'iyaa naata ubbakka shiishshidi bawu diya ubaba minttidi sisees simmidi eti ekana mala giidi.

issi issi yelagaa uunoy oyqqidooba oottidi coo mela kokkorssiyaa yettay aybbanne maaddiyaaga woykko zorriyaaga gidenaaga yelagaay coo siyidi wodiya hegaara aattiyogaappe aggiigidi simmiyaggiyakko lo''o.

Baribaassoy wollayttan beni wode asay wottiyooba gidikkone he wode marccoy kushshiyaan de'iyoo asaynne wolqqaara diyaa asaa kanchchee oottees. He wode daro asay tohuwaan ba biyoosa yaanne haa bees.

Hayille Maariyama Dasaaaleygni luxettaa baaso ootidi hano gakkanaashin de'ido wode ubban luxettaa gaasuwan erettidi kiikke mocconaa kaaletiyo qaadaa demmidi wolqaama asa geetetti xeesettidoy luxxetaana.

Tophiyaa bandirassi banna dandayiddaa hezu meratti de'osonna, hegettikkaa maata mera, adile cishaanne zo'uwaa gettetidi bettosonna. Hagetti nu bandiraa qonccisiyaagettaa.

Wolaytta sooddo naa'antto xekkaa luxetta kettay ubba galassikka luxetta keettan yiidi mooriya naatussi tanguwa ekkanaassi eti banttaaga be'anaassi sintta baggaara erissuwa ubba galassikka kesoosona.

katta mi haatta uyi ekkidi ogiyaa doonan suriyaa dulliyaa ballan wotti ekki hemettiya naatussi naagetiyakko lo''o! ayssi giiko hagappe sintta wodee miniddi oottena uraa ekkena gishshassi eranaw koshshees.

Wolayttan asay daroto issi sheeshsha gidiya asaa hagee nu sooga woyikko nuuyo matatiyaagaa yaagidi erenna uraakka erisses. Qassi baayyokka he asaakko shiiqidi aara wozanabaa haasayes.

Dere asaa giyoogee issi kawotettaa ayssuwa garssan de'iya mule asaa gidishin qassi so asaa giyoogee issi keettaa garssan diya he soo asaa geetettidi xeesetoosona.

Proofeeseriya Naga Biraanu luxetaa loytti minttidoogee iita giidi issi asay asay cayiyaaba gidikkonne eraa loytti demana mala keehi maadiyo gishawu galatana koshees.

Dere asay shiiqidi kuuyidobay simmidi maaddanawu danddayiyanne go'aa immanawu danddayiyaba gidiyogaa lo"o hanotan eti polido yohuwa ekkidi asay hagee etuugee sinttawukka maaddanawu koshshees yaagidi sabbees.

Kawotettaa garssan de'iya dere asay dumma dumma oosuwa ootiidinne cora halchuwaara ba diyoosan diyoosan pee'iidi bawu koshiyaaba koshiyaba poliyagss gidiyooge likke gidiyo gishaassi he asay dere asaa geetettees.

Wolayttan dumma dumma asaa naatu wozanaa wuuqqiyanne asaa naata balettiya yettaa qommoti de'oosona. Leemisuwassi Diidi Gaaggaagaa, Abarashi Gaaggaagaanne Alimaayo Zaassaagaa geetettoosona.

Ambbaa garssan dumma dumma cora keettati de'oosona. Giddikkonne hegeeta ubbaa be'idi adhdhidi yiidi kariya doyidi geliyo abaa gidiya aqqiyo keettay de'ees.

Benni wodiyan asayi adussa bittaa baxetido gishaa wodee ehido zamana mishappe isuwaa gidiyaa kamme hai daro galasa oyikidi hemetiyo sohuwaa secondiya garsan gattanassi madess.

Kasse hani erenna ooratabaa, hara biittaa kanchchiyappe yiin maadettana giyoobaa kanchche gidenan dishshin ba diyo biitttaankka uttidi asay mexxanassi asay qofaa gattiyogan menettikko mexxanawu dandayettees.

Ushshaa qommuwaappe issoy haraqqiyaa. Haraqee uyyiyoodee aykobaa shin uyyidaageta omarssa heeran ogiyaan yiicoyi yiicoyi aatti yeeggiidi bantta maayido maayuwaa mooridi busuruqidi soo gaakkana mala oottees.

Bettey beloy super markettiya gidon zaleteshin hega shami wotibennaa asay eketiyone geletiyo galasan daro marcuwaa kessidi issi galasasi madetanawu dafuressi.

Sallo gupantto merettetta giddon saloynne saayi wanni eqqidakonne wanni uttidakonne qoppiyowode kehippe malalessi, hega gishasi meretettay hano gakanashikka medho sohuwaape qaxibenna.

cora maxaafata issippe shiishshi nababiyoogee eraa keehippe aasana mala maaddees. Hegaa kanchekka gidenna haanidi adhdhidabatanne ha'i haanidi de'iyaabatakka bawu ba garssan giigissi wottidobata be'ana mala maaddees.

Kushee hilatuppe issoyi otuwaa, bashiyaa, battaanne jabanaa merhiyogas gidishin woggay qassi bulachchaa wogaa, yettaa wogaa, yehuwaa woganne qaxaraa wogaa.

Masetta kalttaa minjji wottidi baagaa asay ubba wodiyan coo oyqqenna mala oottidi wodiyan bana koshshoodee baagan go"ettidi ba sohuwaa zaari wottidoogaa hara asi oychchiyaaba gidikkokka lo"iyaaga garxxidi sabettees.

Kaamiya laaggiyageeti lambbaa qaxiwatuwa gaasuwan tiranpporttiya marccuwa kaseegaappe keehi darissidoogee caanettiya asaakka loyttidi ha"i waayissiiddi de'iyogee sinttan erettees.

Baassi zino oge baagee simibeena. Wolayttan de'iyaa yeemoyiyabata be'anawu dumma dumma biittappe asay yees. Wolayttankka darootoo asay de'iyo sohoy injjettenan ixxiin hara biittaa beesi.

Goshshaabaa loohissiya luxanchchati immiyo lo"o zoree goshshaa oottiyageetussi ha'i daapuraappekka shemppissidi lo"o ayfiya immiyogaankka muruta gujjidi beettiyaagaa gidiyogaa etappe tamaaridaageeti loyttidi yoottosona.

Anaaxxee kushe hiillan puulay loyttidi lo'iya oydetanne dumma dumma algata mexxidi asaa naatussi dumma dumma maaduwa immana mala bantta kushe hiillaan giggissoosona.

Wolqqanttay wolqqammikko saloy karexxikko asay bukkananennan agenna yaagidi asay wolqqanttaa be'iddo gishshawu bawu keehi sohuwaara gigettiichcheesi. Hegaassi wolqqanttay iraay bukkiyoogaa malataa bessiyagaa.

Baaso hagaazaappe issoy luxetta keettaa. Luxettaa keettaa baaso hagaazay asa naatussi immiyo go'ay keehi wolqqaama. He go'an maadettida ubbay ba de'uwaa essanawu daddayiyoogaa keena zaaridi tokkees.

Kaamee asaa naata halchchiddo sohuwa wodiyaara gattanaassi danddayiya zammananne lo"o miishshaa gidiyo gishshaassi anbbiyageeti bantta biyo sohuwa wodiyaara gakanaassi danddayoosona.

parinicheretuppe issoy soopaa gettettiyaagee ha'i immatay yiyaaba giidikokka uttisanaassi woykko keettaa puullayanaassikka keehippe daruwaa aaxxidi lo"iyaagaa gidiyoode keehippe qoncciyaan erettiyaaba.

ha'i daro wodee ehiido caamatti asaa naatussi wotanawukka injjetiyaageetanne xeelanaassikka puullattiyaageeta gidishin hegeeta wottiya asatikka qassi banttawu giigida marccuwa bantta kiisiyan cuucumi oykkida asa

Wolayttan dumma dumma zanaqqiyo sohoti de'oosona. Hageetikka xiya shuchchaa, umaa haattaa, Xoossa zarphphiya, moochchanaa booraago gonggoluwanne ajjooraa soossuwa gettettidi beettoosona.

Issitoo issitoo transporttiyaa caanettida asaa kaamiyaa laaggiyageetuppe dumma dumma qohoy gakkees. ayssi giiko eti ogiyaa bollan biide dumma dumma jimaa coommidenne harabatakka oottidi caanettida asay qohuwan gayttana mala oottoosona.

Issi asi ba oottiyoo oosuwaan gaalla galla ottiyoogaa gidikkonne miinnidi oottiyaaba gidikko naamisettenan maanawu saamettenan uuyanawunne kallottenana maayanawu bawu koshshiyaa ubbabaa kunttanawu ba oottido oossuwaappe deemmiyoobatun bana maaddiyaaba kunttees.

Sa'aa bollan tumu ammanoyinne tuma gidenna worddo ammanoy de'es. Hegeetuppe tumu ammanoy xoossaa ammaniyogaa qassi tuma gidenna hankko bala ammanoy asay dumma dumma shareechchuwasoo biyoogaanne bana koshshabaa ootyiyogaa.

Qaalihiwote woossiyo keettaassi de'iya malaatay maxaafay pogeti wottiin na'aa ammaniyageetussi de'oy de'ees yaagiyaagaa, ha malaatay de'iyo soho ubban hagaa be'iyode hagee qaalihiwote woossiyo keettaa malaataa gaanaassi danddayettees.

Carkkuwaa naqaashshaa attiyoogee issi heeran haannidi kanttidaba woyikko handdi de'iyaaba asaa hayttaakko eesuwaan gaakkana mala maaddees. Gidikkone issitoo issitoo pashikisiidi likke gidennabaakka gujjiyoobay de'ees.

baaso hagaazaa immiyaagetuppe amaridaageti payattettaa keettaa luxetta keettanne amano keettaa. Hegetuppe issoy payattettay nuusi darotoo payattetta bollaan bettiyabatuyo maaduwaa immidi takkiis.

Zalanchchaa mange kaccoroy guttabanni domidi zalidi zalidi, ha' ba zaliyaa daro sohuwaa gattidi ba zaliyan diccidi aypiyaa demidi gittaa asa gidanassi dandayidoy zal'iyanna.

Darotoo daraphphaa sohuwan woykko yaa'aa sohuwan kushiya kessidi haasayiyogee lo"o shin ekettiyaabaara ekkettennabaara gattidi haasayiyogee haasayaay aagee ekkettena mala oottees.

Wolayttan leemo keettay puulay giggissidi kushe hiillay de'iyogeeti qarayidi loyttin be'anaassikka puulattiyaanne asaa naati daanaassikka maadiya keettatuppe issuwa.

Wolayttan daro qommo ammanoti de'oosona. Hegeetuppe matan beettiyageeti Qaali hiwootiya, Hiwoti Biraaniya ,Muluwonggeliya, Orttodokisiya, Kaatoolikiya hegaanne hegaa malatiyageeta.

Ooso giyoobi issoy issuwaappe guxxenanne darenna oonne ottiyooba gidikko ba oottiyooban ayfiyaa demmana yaagidi minnettiyoobaa giididi beettees. Oottiyay de'iyaaba gidikko taagee dares woykko guuxees geenan hoolliyaakko gaattanawu beessees.

Kaamiyan mandariyoogeee tooki paalan mandariyoogaara gattidi xeelliyode keehi ziqqa sohuwaan diyabaa gidikkonne nu tohuwaan hemettiyogaappe kaamiyan biyoogee qassi keehi xoqqa gidiyo gishshaasi kaamiyan baana besees.

Toophiya deretettay wolqqaamanne mino deretetta gidiyoogee keehiipe qoncciyan beettees shin ikononomee appe haakkidi sinttawu zooxxiyooge hanno gakanashin beettiyabaa gidees.

Wolaalo Buggaalee naa"antto xekkaa luxetta keettan ubba gallassikka biiruwan oottiyageeti bantta saatiya naagidi geliyogeenne kiyiyogee gaasuwan biiroy gordda de'iyogan yiya asaynne tamaareti biidi metootiyogee qoncce.

Wolayttappe denddidi asay daroto honxxooxo ekkiyobay giigenna gishshawu aggidi yaa baqates. Hegaa aggiyagidi uttiiggidi ba diyosan minniyaaba gidiyakko bana laammanawukka danddayees.

Xoossi medhdhido meretettay dumma dumma heeran de'iyo soho ubbankka lo"iyanne puulattiyagaa gidishin hara asi be'idi guyye a mala mexxana giidi danddayennna. I mexxoogaadankka ba sohuwan uttiigiyabaa.

Huuphphee asaa naatussi pulaaa kummetta ottiyaabappe issuwaa. Gasoynne huuphphiyaa diigichiyaaba gidikko pookkidaba wottidabadan pookkidi daro woodiyaa taakkanawu danddayees.

Kattan moodettiyaagetuppe issoy badalaa. Badalaa lo"o goshshnchchay wodiyaara oottido biittan wodiyaa naagidi zeridoogee lo"o murutaa immidi goshshanchaassi gididi appe kanttidi giyaa kessanaassikka maaddees.

Tukkiyaa zal''iyaageetuppe issi issi azalati tukke tamman wottooge poridi biyoodekka issi issi haassaya oyqqidi bantta gammaa guyee hemettissidi de'iyooge beettiyaaba gidiyo gishshatassi haassayya aggigidi banttaaga xeelliyakko lo''o.

Eranchcha zal"anchati bantta zal"idi demmidoogan beettida guutta woriyaa woriyaa gidenee giidi miigiyoogappe kase bolli haa haa gujjidi bantta gammaa assaanasi dandayoosona.

Shuuchchan gidin alaanan oosettiyaa oosotti dumma dumma wodiyaan polettiyoo wode he polettiyaabati qohiyaabako maadiyaabako eranassi essuwaan essuwaan hanettiyaabata kaalliyoogee keehi daro lo"o.

Ha'i wodiyan ooraxxidinne zamaanidi beettiyaagee tiktookiya oottiyageeti asaa naatu wozzanaa shabiriidinne banttawukka shabirettiidi xayuwaassi biyoogee wolqqaamappe mishshissiyaaba.